Bihi anahi n boŋo bi biɛla kom puuni ka bi mii zaa nyɛla gban sabila ka so gbubi gbanbili piɛlli ka so gbubi gbambila ka di kama nyɛzaɣ nuɣso ka so dabiya ka niraba ata maa mii kuriya

duu n dihi nachiinsi ʒɛya ŋɔ diɣi nyɛla din yili duu maa puuni ka kuɣusi ʒɛnʒɛya ka fulaawaasi nim bɛ kopu nim puuni fulaawaasi nim maa kama nyɛla zaɣ vakaɣali

Gbansabila n boŋo ka bi tumdi tuma bi nyɛla salin gbiriba bi biɛla kom puuni ka maʒini ʒɛ n baɣa ba ka mokuma bɛ dinni ka tihi ɖɛ n baɣa ba tihi maa vari kama nyɛla zaɣ vakaɣali

Bindirigu n ʒɛya ŋo bindirigu maa puuni zaham bɛni ka galli bɛni ka boraadɛ bɛni boraadɛ maa kama nyɛla zaɣ dozim galli ma nyɛla dibaata di kama nyɛla zaɣ piɛlli ka kpukpali kpam bɛ di puuni

Paɣiba n chɛni ŋɔ bimi zaa nyɛla gbansabila bi zaa zila taha ka so gbubi guuka o nuuni ka guuka maa kama yɛ zaɣi dozim ka tia saya ka duu lu n dahim fahim.

Zamaatu ban ka kalinli n ʒɛya ŋo paɣaba galisi dinni ka bi nyɛ gbansabila ka shab ʒi tanti gbunni tanti maa nyɛla zaɣ sabinli ka jiranbiisa ʒɛya ka boraadɛ pa teebulu zuɣu

Salin gbiribi n ʒiya ŋo bi zaa nyɛla gban sabila bi biɛla kom puuni kom maa kama nyɛla zaɣ dozim ka shab pili zipiliti ka so kuriya ka yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka so jinjɛm waɣanli

paɣ'kpamba mini paɣ'sara n-ʒeya ŋɔ bɛ mii zaa nyɛla gban'sabila ka paɣ'kpiɛm pili zupiligu ka tihi sa bɛ nyaaŋa ka so ʒi baaji ka kpabi bia

Gbanpiiɛlli n ʒɛya ŋɔ ka bihi ʒɛ o sheeni bihi maa nyɛla Gbansabila ka bi ʒi dikpuni gbuni gbanpiɛlli maa yɛla liiga ka di kama nyɛ zaɣ piɛlli

Gbansabila bin nyɛ niraba anahi n boŋo ka niraba ata kpabi bihi ka yino bi kpabi ka yɛ liiga ka di kama nyɛ zaɣ nuɣso ka o ʒi kpalaŋa ka so zaŋ tani ʒiɛ kpabi bia

Palli n bɔŋɔ ka loori ʒɛ n baɣali loori maa kama nyɛla zaɣ piɛlli loori maa tooni saɣam saɣammi ka mɔri nyɛla din gba ʒi n baɣa palli maa ka doo ʒɛya o nyɛla Gbanpiɛli

Yili n daham doya ŋɔ yili maa kama nyɛla zaɣ piɛlli ka di taha kama nyɛ zaɣ tankpaɣu ka tihi ʒɛ di nyaanga kpukpali tihi biɛni di vari kama nyɛla zaɣ vakaɣali

Zamaatu ban ka kanli n bɔŋɔ bi nyɛla gbansabila ka paɣaba ʒɛya n wori waa ka yɛ nyingokoriti ka zaŋ binyahari n lo bi zuɣuri bi pirila namda nima

Paɣa n ʒiya ŋo o bobla bobga ka gbubi chɛriga ka kurifooti ʒɛ o tooni ka duɣu tam di zuɣu paɣa maa ʒila kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛya o mii ʒila Dikpuni gbuni ka yɛ tani liiga

Sarati n niŋ palli zuɣu ka paɣa so gbubi bia ʒiya ka kuhura ka so mii ʒɛya n ŋmaariba ka moto do palli maa zuɣu ka bihi ayi ʒɛya ka yɛ liiga dozim ka so mii kuriya

bihi m-bɔŋɔ bɛ mi zaa nyɛla gbansabila bɛ zaa so bi ye liiganima ka bɛ zaŋ nuchee ni baŋa n-ti bɛ yino tihi nyɛla din be bɛ nyaanga ka bua chani din

Paɣaba ayi n ʒɛya ŋo bi yino yɛla sitiri sabinli ka pili zipili sabinli ka bindira ko n giliba bindira maa kodu bɛ dinni ka Alaafee bɛ dinni

diɛma diɛmbu shee m-bɔŋɔ ka bihi be di puuni n-diɛmda ka ŋmari bɔlli bihi maa zaa nyɛla gbansabila ka shɛba piri namda muna ka shɛba bi piri ka tihi za di kpansi

Paɣaba ata n ʒiya ŋo bia ʒila bi yino gbaya zuɣu ka gaɣali ʒɛya gaɣali maa kama nyɛla zaɣ dozim ka paɣa so mii ʒiya chimdi achomo ka tahali ʒɛ n baɣa o ni piɛɣu yili dundoli ni ka bi ʒiya

Paɣasaribili n bɛ duu puuni ŋo o ʒila fulaawaasi nim gbuni ka fulaawaasi nim bɛ kapu puuni fulaawaasi nim maa kama nyɛla zaɣ vakaɣali duu maa kama nyɛla zaɣ piɛlli ka o gbubi binyahari o nuuni

Salin gbiribi n ʒɛya ŋo bi nyɛla niraba ata bi mii zaɣ yino kam nyɛla gban sabinli ka so yɛ liiga dozim ka zaɣ nuɣso koɣali koɣali li bi ʒɛmi baɣa kom ka tihi ʒɛnʒɛya ka di kama nyɛ zaɣ vakaɣa

Kom n yɛrigi doya ŋo ka ŋarima din ka kanli bɛ kom maa puuni ka tihi sansa dinni tihi maa vari kama nyɛla zaɣ vakaɣali ka yiya bɛ kom maa kpansi ŋarima maa shɛli kama nyɛla zaɣ piɛlli

Gbansabinli n ʒɛya ŋo o pilila zipiligu ka kpa ninkpara ka zaŋ liiga pa o boɣu zuɣu liiga maa kama nyɛla zaɣ dozim ka gbubi baaji baaji maa gba kama nyɛla zaɣ ʒiɛ ka piri namda ʒiɛ

Niraba ayi n boŋo bi nyɛla gbansabila ka yino ʒi kuɣu zuɣu kuɣu maa kama nyɛla zaɣ vakaɣali ka yino zaŋ tanpiɛlli n niŋ o nyingolini ka so mii ʒɛ zuɣusaa ka yɛ liiga ka di kama nyɛ zaɣ piɛlli